Obusolo bwe mereire mwisubi eikalu obundhi buli kulya.

Eisamba ely'emiti lirimu engira n'enhumba edhaibaati, mulimu n'eisubi einhuma eriyo obusozi n'obwikiriro.

Ebyo bibaale biliku eisubi nh'ebindhi bilimu ebituli.

Ebisozisozi bye tolweire enhandha erimu amaadhi aga mayengo nhe nhumba edha mabati nhe miti nhe eisubi.

Ekizimbe ekyeibati ghansi yakyo ghaligho epikipiki eyemereire nha kagaali, ghaligho nha bantu abatyaime nho mudhala gwa kyapati.

Endhuki eri kukimuli ekyerangi enhingi nga kiboneka bulungi inho. Endhuki eno erikunhunha mu maadhi mukimuli.

Nhumba yeibaati nkeire inho omulyango mwiigule nh'eidhinisa ligule erindhi liigale ghansi kubbalaza ghaligho eisubi lyerere.

Motoka eri mu lugudho, kumaiso yeri kugya eriyo eikonha, ghangulu ghayo ghaligho ekitililwa kumbali kuliku eisubi.

Omusaadha atyaime mu kinsense eky'ennhumba eriku amaduuka, emberi eriyo oluguudo. Omusaadha ali kubita kumbali okw'oluguudo.

Enkembo enhingi dhili ghansi agh'omuti mu kiwoleleza. Akasanha kali kwaka eluyi oghandhi. Nh'emiti mingi nhe biswa.

Nhimiro ya mutyere emberi eriyo emiti nha kayumba ke bakumiramu omutyere eriyo nhe buveera eisibe.

Ebyo bisolo biri mumaadhi bingi inho bifulumizayo enhindho.

Kinhonhi kili guluka mu ibanga, kilinha amaviili meelu, omunhwa gwa kyenvu. Kili kumpi nh'eisubi.

Nhumba dha isubi, dhili mu luya olunenhe inho. Lulimu abaana abemeleile, nhe kidhomola, nh'embuzi. Kumbali eliyo eisubi nh'emiti.

Omusadha ayambaire ekooti emyuufu n'akakofiira ku mutwe ayemeleire agemye omupiira mungalo

Emmotoka dhemeleile mu ngila. Abantu bali mu ngila betiise enku. Kumbali okw'engila kuliku eisubi nh'emiti.

Abantu bangi inho nga emberi ghaibwe eliyo omusaadha agemye akagoye akaliku ebighandhiiko einhuma ghaibwe eliyo ennhumba dha kalina

Ennhandha elimu amaadhi ag'elangi edh'endhaghulo. Kumbali kuliku ebibila binhenhe inho, nh'ebibaalebaale.

bakazi bali babiri oghundhi abeese omwana ku mugongo yetika enku, balinha omwana omuto gwe bagemyeku ku mukono eluyi neluyi, einhuma eliyo emiti emighanvu

Enkembo erikumuti oguliku ensaga enhingi einho etyaime yegemye eyasamilile omunhwa.